Tini leeltannoti leemmichote yinanni murooti. Tini muro duucha woyite qiidadu qooxessira woyi alichaame baattora fultanno murooti. Tini mine mi'nateno ofollinanni uduunnicho loosirateno lowo geesha horoonsi'nanni murooti.

Qooxeessu ga'labbo agarate wedellu hashshano soodono qoxeessansa agartanni leeltanno

Kuni leellannohu gallanni mineeti kuni mini kinchunni biifinse galate injaanno garinni biifinse minnoonniho hattono huxxasino siwiilunninna bolokeettetenni biifinsonni biifallicho mineèti

Hodhishshaho horonsi'nanniri giddo sase lekka bajaaje mitete iseno jajjabba quchumara horonsi'nannite rahotenni basete base iillishanote

Itate horonsi'nanni laalo giddo mitte zaayitoonete, zaayitoone irshinkera afantanno coommitannonna losi'nooy manni afe horonsi'ranno laalooti.

Quchuminke giddo duuchu booharanni qoxxeesati, kuni Levi booharanni ilete baxisano garini biifinse loonsoniho

Daddalu giddo babbaxxino daddalu dani hee'ranno kuni leellannohu malawo daddallanni woy malawo hirranni mine ikkanna kuni wedellichi malawo hirate dikko shiqishanna leellishshanno misieleeti.

Ortodokisete ama'no xintu ama'no gido mittete xaa geesha batinyu manni ortodokisete ama'no ama'naho.

Tini misile leellishshannohu sidaamu diru soorro ayyana woyi cambalaalla ayirrissano. Hattono daa"atara dayino manni wosini daa"atanna leellishshanno misileeti.

Kuni leellannohu qaaqquullu rosi mineeti konni rosi mine qaaqquullu rosonsa rossu gedensaanni fooliishshote yannara godo'litannowa injeessineennansa godo'litanni afantanno

Tini misilete aana leeltanno maate sidaamu budu uduunnenna dagate mayiimma leellishshannore uduunne uddidhe wo'ma wooyiite buduuyiiricho leellishate egenantino wedellaati.

xintu latishshi lowo geeshsha dagankera hasiisannorichooti kunino doogo woyyitino kaameellu doogo .

biirote uduunni giddo mittu arrishsho eannokki gede horonsi'nanniho qeelote woyi maggaarrajaho yinanniho biifannoho arrishsho eannokki gede gargarannoho.

Muziiqu uduunni giddo mittu kiboordete tini kiboorde duucha woyiite amma'note mine godo'linayiita ikkiturono kayiinni mito woyiite sirbaho woy wole qixxaawora horonsi'nanni

Kuri leeltanno misile babbaxxitino koaate meyaatennino labbahunnitino hattono qaaqqulu koaate lekkate wodhinanni caamma woy koaateeti babbaxxitino daninni duumu haanjuno waajjuno afamanno

gitaare muziiqu uduunni giddo mittete gitaare babbaxxitino faarsoteno ikko sirbahono babbaxxitino basera horonsi'neemmo

Daganna maate. Daganna maate mannu gambooti.

Mangote laalo manchi beettira lowo geeshsha hasiissannote. Hattono xagichimmate hasiissannote.

Afantino gashshaano giddo umi deerra ofollannohu Dase Dalkeho. Dase Dalkehu seeda diro sidaamu zooneno killileno gashshe lowo su'ma afirino gashshaanchooti.

Rosu ayee manchirano ka'imaho konnira rossanni noo rosaano rosu borro mini loosaasine dagge towaanyo assitanna leellishanno misileeti

Quchummate loonsanni hee'noonni ijaarra, quchumma biifisatenni sa'ne galate woyi daddaloho horonsi'nannita ikkitinota leellishshanno.

Tini leeltannoti uurritino saaxine duuchare wodhate woraqata, birciqqo, saane, distenna hattono babbaxxiwo uduunnicho wodhate horoonsi'nanni uurritino saaxineeti.

uullate loosira horonsi'nanni uduunnichi lawishshaho qotto uulla loosirate horonsi'nanni uduunnichooti.

kuni leellannohu gamba yee budisinna balchoomisinni ofolle giwamino manna ikko gobbate noore hasaawanni qarraminohano tirate giwaminoha araarsate gamba yee hasaawanni nooha manna woyi sidaamu geerra leellishshanno,

gobbanke giddo giwirinnu mitte miinju lophora umo ikkanna kuri albaa leetannori uullansa loosse kaashsho qixxeessite leeltannoreeti

kunni illete leelannohu gallanni mineeti kinchunni borreesine minnoonni mineeti qoxeesasino haunni haqa calleho ikkanohu biffise awawa kaysooni gallanni mineeti

muro gobbate garinni babaxitinote hattono mite gammoojjete mite qiiddanno woyi alichaame qarqartora afantanno haqqe babbaxitinoti afantanno.

Kuri gamba yiino manni protestaantete amma’no amma’nonsa garinni kaaliiqansa Magansidhanni babbaxitino garinni ofolteno ikkono uurrite magnsidhanni woyi faarsidhanni leeltanno.

Babbaxitino fayyimate ogeeyye uytino hajajo garinni jirotenni naggi yiino manni qooxessansa biifisanni afamanno

amma'note mine duuchu dani uduunni heeranno lawishshaho wonbare kiboorde huuro naggi assanno uduunnichanna wolootuno afantanno.

Tini leeltannoti baattote ofolla lagu no. Hattono ilaalu woyi gaaru, kalaqamu haqqe, baattote aana kayinsoonni weeseno, lalo allaa'linanni hayisso noo qooxeessa leellishshanno misileeti.

quchummate giddo seesiinse worroonni boohaarshu mereershubba afantanno doogo hattono lamu manni haranni afantanno.

Sumudu hawaasi quchumi giddo mereeroho afamanno sidaamu dhaggenna budese kulanno sumudaati.

Haaro odoo afi'neemmori giddo mittu rediwote zeenaati woyi televijiine ikka dandiitanno konne baalanka babbaxxitino odoote bu'enni haaro odoo macciisha dandiinanni

Xagga hirranni mine babbaxxitinoti xaggate duuno afantanno tenne xagga mannu hasirino xagga hidhe hayiishshira dandaanno

Tini duume mini saada adote horonsi'nanni saa dikko shiqinshanna leellishshanno

Hodhishshaho horoonsi'nanni kaameeli giddo mittu toottaho. Toottu shiima manna amadanno hodhishshaho horoonsi'nanni kaameelaati

Laalote giddo danchanna coommitanno laalo mangote. Tini mango itate ikko juuse loose woyi bulbule agate keeraanchimmate lowo geeshsha danchate.

Umu dananchi babbaxxino budi woyi babbaxxino manni giddo uminsa hiikkinoho umo amaxxate hayyono tini leeltanno beetto sidaamu budinni umose shurubba amaxxitinote.

Baadiyyete qooxeessira duucha xintu latishshi hasiisanno konni giddo mittu dooote tini albanke leeltannoti doogo loonsara kincho woyi bushsha duunne doogo loosate qixxaabbinota leellishshanno

xawu harre woy zebira yinanniti paarkuwate hattono wo'mawa leeltannote ikkite afantannote.

Kaimu latishshi woyi infarstructure lawishshaho doogo caabbichu wati babbaxxitino horo uyitanno

Duucha saada giddo mitte mini saadaati. Mini saada dubbu saadanni baxxitannohu mini saada sagalimmate horoonsi'nanni. Lawishshaho ado, buuro, burbuxxonna hattono qaamattote maala horoonsi'nanni.

Baankete mine babbaxxitino owaante uyinanni. Mannu woxe wodhawo. Woxe suuqirawo. Woxe fushshirawo. Woxehonna daddaloho ikkinno woxe wodhinanni mineeti.

Minu giddo biinfilleho horoonsi'nanniri giddo mittu maggaarrajaho woyi teelaanchoho. Cufana diwate woyi biifisate horoonsi'nanniha addi addi biinfille afirinoha maggaarrajaho yine woshshinanni.

ama'note mine mannu kaaliqansa baxxino garinni ayiirrisiranni maga'nanni guwisiranni maganonsa galaxanni afamanno koye la'neemmo manni pirotestaantete ama'no giddo maganonsa woyi kaaliiqansa guwisiranni afamanno.

Muuziiqu uduunnichi giddo mittu gitaarete. Tini gitaare duucha yannara faarsote faarsaano kaaliiqansa guwisidhannori horonsidhanno uduunnichooti.

Tini biiffanno muro mannu caaleho minisira albaanni kayisirannote. Caalehono lowo geeshsha biinfillehono biiffanno woyi maala'lisanno murooti.